Paɣaba n ku ʒi taha n tooi kom n chɛna ka tia ʒɛ bi tooni tii maa ka vari ka bi yino yɛ liiga zaɣ ʒiɛ

Ninsal nim n ku galisi bɛ kom ni paɣaba mini dabba zaa ka paɣa so gbubi ŋmani ka so kuriya ka so yɛ liiga ʒiɛ ni gbambihi

salo n-kuli doli taba ka shɛba gbubi sɔri n-koona ka bɛ ye liiga sabila n-doli taba do' so gbubi doɣu so ye liiga zaɣ' piɛlli

loorinima n-ʒeya ka bu' bili din dili di galisim maa yaɣi ya ka yili ʒe di tooni ha ka palli gari ni maa ni ka loorinima doli palli maa.